Suuraan asii gaditti arginu kun muka baay'ee guddaa hoomii jedhamudha. Akkasumas mukkoota gosoota garaagaraatu argama. Jabbiin illee kan dheedaa jirtu akkasumallee mukni kunis jabbiin kunis kan isaan argaman baadiyyaa keessattidha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaansaa billaa jedhama. Billaan kun lafa hundaamaattiifi bakka hundumaattii namoonni hedduun kan itti fayyadamanidha. Akkasitti yeroo taa'u nama insodaachisuu billaan kun? Billaan kun baay'ee nama sodaachisa.

Suurran asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa siree xeebaa jedhama. Siree xeebaa jechuun xeeba yookin immoo gogaa looniirraa kan hojjetame siree xeebaa jedhama . Sireen xeebaa yemmuu keessummaan dhufu yookiin immoo irra rafuudhaaf nuu fayyada.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa boqqolloo jedhama. Boqqolloo ganaa guddatu reefu biqilaa jirudha. Boqqolloo kana nan jaaladha. Baayyinaan baadiyyaa keessatti argama. Uffee baadiyyaa na yaaddachiise. Baayyeen jaalladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru, kun suuraa obbo Jawaar Mohammedfaa akkasumasillee Lammaa Magarsaafaa akkasumas hayyoota garagaraa fi beektota garagaraat asitti argamaa jira. Kan isaan hojjachaa jiranis marii yookaan wal gahiirra jiru.

Suuraan asii gaditti argaa jirru Kun, kitaaba seenaa gootota oromooti. Seenaa gootota oromoo kan keenya kan ta'an dubbisuuf baayyeen jaalladha. Maaliif ? Sababni isaa iyyuu beekumsa irraa argachuudhaaf, maalummaa oromoo baruudhaaf dubbisuu baayyeen jaalladha.

Suuraan asi gadiitti argaa jiruu kun, nyaataa aadaa kan ta'e, akkasumaas illee dhugaatti kan bukkee jiruudha. Nyaatni aadaa baadiyaa keessatti bal'inaan kan argamuudha. Nyaatni aadaa faayidaa hedduu qaba. Nyaatni aadaa dhamdhamaa gara garaa kan qabufi kan namatti toludha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun dubartoota tokkummaa dhaan hojii hojjetan argina. Hojiin isaan hojjechaa jiranis gundoo hojjechaa jiru. Gundoon kun migira irraa akkasumas madaabaraa irraa hojjetamaa kan jiruudha. Faayidaan isaas wantoota garaagaraa irra keewwachuuf fayyadu.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan ishee adurree jedhamti. Adurreen kun kan isheen hojjattu mana keessatti yommuu ta'u, wantoota garaagaraa , ilbiisota garaagaraa nyaachuudhaan yookiin balleessuudhaaf gahee kan qabdudha.

Suuraan asii gadiitti argaa jirru kun suuraa dubartii Buna buusaa jirtudha. Bunni kun akaawwamee tumamee bu'aa jira. Bunni kun illee faayidaa hedduu qaba. Dhukkubbii mataa nama irraa balleessuudhaaf ni fayyada. Akkasumas illee sammuu bohaarsuu fi sammuu banuudhaaf ni fayyada.

Suuraan asii gaditti argaa jirru Kun, lafa gurgurtaa yookaan lafa daldalaa jedhama. Bakka kana namoota baayyee bittaa fi gurgurtaa namoota lafaa gaggeeffamu kana namoota baayyeetu argama. Akkasumas illee waanti barbaadamu kan inni argamu lafa daldalaa fi gurgurtaadha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun asheeta boqqolloo jedhama. Kunis kan inni argamu baadiyyaa keessatti yeroo ta'u, asheetni boqqolloo kun gurguramuuf akkasumas waadamee nyaatamuu kan danda’udha. Asheetni boqqolloo nyaata gaarii kan ta’edha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, qabettoo yookiin qabee jedhama. Qabeen kunis kan inni argamu baadiyyaa keessatti baay'inaan argama. Fayidaan inni qabu dhadhaa keessa keewwachuuf yookiin immoo akkasumas bareedinaaf kan ta'udha aadaa oromoo kan ibsudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa dibata jedhama. Dibanni kun kan shamarran yroo baay'ee dibatanii fi kan qaama isaaniitti dibatanidha. Kanaafiyyuu dibata kana baay'een jaalladha, baay'ee dibachuu nan jaalladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun konkolaataa baay'ee bareeddu. Akkasumas illee baay'ee miidhaguudha. Keessa taa'uudhaaf baay'ee kanan jaalladhu. Akkasumas imala bakka garaagaraatti ittiin imaluuf baay'een jaalladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun boqqolloo baayyatee faca'ee ganaa ol guddatu argaa jirraa, akkasumaaillee baadiyyaa keessatti bal'inaan kan argamudhaa, faayidaan boqqolloo kun qabu madda galiif kan ooluudhaa .Akkasumasillee nyaataaf kan ooludha.

Hoo...! Rifeensi ishee baay'ee bareeda! Suuraan asii gaditti argaa jirru kun dubartii baay'ee bareedduu, rifeensi mataa ishee illee baay'ee kan bareedu, baay'ee kan namatti tolu; akkaataa isheen itti sirreeffattee jirtu illee baay'ee kan nama hawwatu, akkasumas illee baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha.

Hoo! Suuraan asii gaditti argamu kun mana gurgurtaa yookaan mana daldalaa kuduraa fi muduraa jedhama. Lafa kanatti timaatimii faa ni argamu. Burtukaanni ni argamu. Akkasumas illee qullubbii diimaan kan argamuudha. Wantoonni asitti argaman hundumtuu kan nama ajaa'ibsiisuudha.

Suurran asii gaditti argaa jirru kunii bishaanidha. Bishaan nama hunduma kan gargaarudhaa. Namni kamiyyuu bishaan malee jiraachuu hin danda'uu. Bishaan dhugaatiidhaaf akkasumas qulqullinadhaafillee akkasumas wantoota garaa garaaf bishaan nu gargaara.

Suuraan asi gaditti argaa jirru kun maqaan isaa okkotee jedhama. okkoteen kun baay'inaa fi bal'inaan kaniinni argamu baadiyyaa keessattidha. okkotee kana keessattillee wantoonni garaagaraa bilchaachuu kan danda'udha. kanaaf okkoteen faayidaa garaagara qaba.

Suuraan asii gaditti argaa jiru kun maqaan isaa aartisti hayyuu beekkamaa artisti Alii Birraa jedhama. Aartist Alii Birraa nama beekkamaafi jaallatamaa kabajamaa, uummata Oromoo hundumaa biratti nama baayyee jaalatamudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun lafa gurgurtaa kitaaboleedha. Kitaabolee kana dubbisuu baay'een jaalladha. Akkasumas illee kitaabilee kan isaan dubbifnee fayyadanii sammuun keenya akka beekumsa argatu nuyillee akka beekumsa argannuufidha.

Baayyee namatti tola! Suuraan asiin gaditti ilaalaa jirru Kun, gaarreen babbareedoo kan daawwannaadhaaf ta'u, manni illee kan mul'atu akkasumas margi lalisaan kan jiru baayyee kan namatti tolu daawwannaaf illee qilleensi isaa kan namatti toludha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun mana gurgurtaa fuduraa fi muduraadha. Bakka kanatti kan argamaa jiru hundumtisaayyuu nyaataaf kan oolu akkasumasillee bifa bareedaa akka godhannuudhaaf kan nu gargaarudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun baay'ee kan natti tole! Akkasumas illee baay'ee kan na gammachiisedha! Tokkummaadhaan dhaabbatanii hayyoota Oromoo baay'ee namatti tolu! Akkaataan dhaabbii isaanii, akkaataan fuula isaanii irraa ifaa jiru kuni baay'ee namatti tola!

Suuraan asii gaditti argaa jirru Kun, maqaan ishee harree diidoo jedhamti. Harreen diidoo bifa lama qabdi. Baayyee kan bareedanidha. Harreen diidoo bareedduu dha , baayyee namatti tolti. Keessumattuu immoo akkaataan uumama ishee baayyee kan nama ajaa'ibsiisudha.

Akkam namatti toluu! Warran baay'ee jaalladhu! Uffata aadaa oromoo akkasumas illee irreecharratti hirmaachaa kan jiran irreeffachaa kan jiran uffata aadaa baay'ee bareeduu fi kanan jaalladhuu fi ajaa'ibsiifadhu.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun lafa gurgurtaa meeshaalee jedhama. Lafa gurgurtaa meeshaalee kanaa keessatti meeshaa garaagaraatu argama. Meeshaan asitti argamu hundumti isaallee kan nu fayyaduu fi kan itti gargaaramnuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru Kun, gaanii bishaanii fi tuubbootu argama. Gaaniin bishaanii bishaan of keessatti qabachuuf kan fayyadu ta'ee tuubboon bishaanii immoo bishaan harkifamee jiru tuubboo sana keessa gara garaagaraatti dabarsuudhaaf kan fayyadudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, shamarran uffata aadaan faayamtee, bareeddee jirtudha. Uffata aadaa kana uffachuu baayyeen jaaladha. Akkasumasillee baayyee na gammachiisa. Akkasumasillee uffanni aadaa kun yeroo irreechaafa kan uffatamudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun; nyaata garagaraa gosoota garagaraa kan of keessaa qabudha. Nyaanni kunis jabeenya qaama keenyaaf kan fayyadu gosoota adda addaa yommuu ta'an, jabeenya qaama keenyaaf kan nu fayyadanidha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa arbaadha. Arbi kun faayidaa ni qaba. Daawwannaafis ni ta'a. Akkasuma illee, ilkaan arbaa kun gurguramee galii ta'uu ni danda'a. Madda galiif ni oola.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kun baadiyyaa keessatti kan ijaarame yommuu ta'u, keessa jiraachuudhaaf, keessa buluudhaaf , keessatti aara galfachuudhaaf illee kan ta'u akkasumas baay'ee kan bareedu baadiyyaa keessatti kan argamudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, sangoota midhaan baraayessanii fi nama sangoota kana oofutu argama. Baay'inaan kan inni argamu yookiin kan loon kun baraayessan baadiyaa keessattidha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun mucayyoo buna akaawaa jirtudha. Akkasumas bunni kun akaawamee, tumamee kan dhugamudha. Bunni illee faayidaa garaa garaaf kan ooludha. Kan namatti tolu keessaa immoo dhugaatiif ni oola, sammuu namaa bohaarsa, dhukkubbii mataa balleessa.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa daraaraa jedhama. Daraaraan kun yeroo birraa kan ga'uudha. Akkasumas faayidaan inni qabu ilbiisonni garaa garaa yookiin ammoo kannisni illee irraa soorattee jiraachuu dandeessuudha. Faayidaan isaa hedduudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun uffata aadaa Gujiin faayamanii, bareedanii tokkummaadhaan akkasitti dhaabbachuun isaanii baay'ee kan na ajaa'ibsiisudha. Uffanni aadaa kun baay'ee kan irraa miidhagu, baay'ee kanan jaalladhuudha.

Suuraan asii gaditti argamu kun boqqoolloo akkasumas illee nama lama argaa jirra. Isheen agarsisaa kan jirtu yoo ta'u, inni immoo daawwataa kan jirudha. Boqqoolloon faidaa heduu qaba. Fayidaa boqqoolloo keessaa inni tokko nyaataaf ni oola, gurgurtaaf ni oola.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun naman jaalladhuu fi naman baay'ee ajaa'ibsiifadhu, Artisti Haacaaluu Hundeessaa. Artisti Haacaaluu Hundeessaa nama hundumaa biratti jaallatamaa, kabajamaa kan ta'edha. Artisti Haacaaluu Hundeessaa naman baay'ee jaalladhuu fi naman baay'ee kabajudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun lafa gurgurtaa kuduraa fi muduraa dha. Kuduraa fi muduraan nyaataaf kan baay'ee namatti toluudha. Nyaachuudhaaf illee kuduraa fi muduraan baay'ee filataamaa dha. Kanaaf, kuduraa fi muduraa kana baay'een jaalladha. Baay'ee nyaachuuf illee baay'een fedha guddaa qaba.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun faarfattoota yookiin ammoo waaqeffattoota mana amantaa kiristaanaa kan ta'anidha. Uffannaan isaanii baay'ee kan bareedu akkasumas illee akkaataan dhaabbii isaanii baay'ee kan nama hawwatuu fi kan namatti toludha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, mana kuduraafi muduraati. Bakka kanatti kan argamu muuzii, akkasumas illee wantootni garaa garaa kan argamaniidha. Bakka kana irraa wantoota barbaanne bitannee lafa itti fayyadamuu dandeenyuudha. Kanaafiyyuu bakka kana baay'een jaaladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun mana jireenyaa baay'ee kan bareedu, keessa boqochuufi keessa aaragalfachuuf illee baay'ee namatti toludha. Manni kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Akkaataan ijaarsa isaa baay'ee kan nama dhibu, kan namatti toludha.

Suuraan asi gaditti argaa jirru kun, shamarra lama uffata aadaan faayamani ,bareedani kan dhabbatanidha. akkataan dhabbii isaanii, akkataan isaan itti dhabbacha jiran baay'ee kan namatti toludha. anis baay'ee kanaan jaalladheedha. namatti tolu.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun muka qawwee jedhama. Mukni kun baay'ee kan bareedu mana bukkeetti yoo dhaabame hojjan isaa baay'ee dheeraa kan ta'e; gaaddisaaf illee jala taa'uuf illee kan fayyadudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa qaaraa jedhama. Qaaraan kun baay'ee kan nama gubu waan ta'edhaaf baay'ee hinjaaladhu. Akkasuma illee nyaachuu nan sodaadha. Qaaraan kun bakka kamittuu kan argamu: lafa kamittuu kan argamudha.

Suuraan asi gaditti argaa jirru kun suuraa weellisaa Ittiiqaa Tafarii kan jedhamudha. Weellisaan Ittiiqaa Tafarii nama baay'ee jaallatamaa, uummata Oromoo biratti baay'ee kan kabajamudha. Anillee baay'ee kanan dinqisiifadhudha.

Suuraan asii gaditti arginu kun maqaan isaa kitaaba qulqulluu jedhama. Kitaabni qulqulluu kunis kan argamu mana amantaa akkasumas bakka kamittiyyuu kan argamudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu dubbisuu baay'een jaalladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, harroota baay'atanii hidhamanii dhaabbataniifi namoota imalaa jiran akkasumas konkolaataa dhaabbatu argamu. Harroonni kan isaan fayyadan ba'aa baachuudhaafi.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa Kitaaba Qulqulluu jedhama. Kitaabni Qulqulluu kun kan inni argamu, mana amantaa keessattidha. Mana amantaa keessatti namootni hedduu itti fayyadama. Akkasumas illee baay'een jaalladha.

Suuraan asii gaditti arginu maqaan isaa kophee jedhama. Kopheen Kunis kan shamarran hidhattu yemmuu ta'u, kopheen faayidaa hedduu qaba. Ittiin imaluudhaaf, iddoo adda addaa deemuudhaaf fayyada.

Suurraan asii gaditti argaa jirru kun, mana baayyee bareedaafi baayyee miidhagudha. Manni kun mana jireenyaa, mana keessa boqochuudhaaf akkasumas keessatti haaragalfachuudhaaf kan nu fayyadudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun baay'ee nyaataaf kan ta'u raafuu jedhama. Raafuun kun baay'ee kan mi'aawu ta'ee baay'ee nyaachuudhaaf kan namatti tolu waan ta'eedhaaf baay'ee kan an jaalladhu akkasumas illee baay'ee kan na gammachiisuu dha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa kophee jedhama. Kopheen kunis bifti isaa gurraacha kan ta'e baay'ee kan namatti toluu fi bareedaa kan ta'e akkasumas illee ittiin imaluudhaaf bakka garaagaraa ittiin deemuudhaaf yeroo hundumaa kan nu gargaaru kopheedha. Kopheen kun baay'ee namatti tola.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun mana kitaabaati. Mana kitaabaa keessa taa'anii dubbisuun fayidaa guddaa qaba. Kitaaba dubbisuu nan jaalladha natti tola. Akkasumas illee kitaaba dubbisuu kan na gammachiisudha, beekumsa irraa argachuuf illee kan fayyadudha.

Suuraan asirratti argamu kun maqaan isaa kophee jedhama. Kopheen kun gogaa irraa kan hojjatame yommuu ta'u, kopheen kun faayidaa adda addaatiif nu gargaara. Kophee kana hidhannee lafa garaagaraa deemuuf nu fayyada.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun kophee baay'ee bareeduu fi miidhagudha. Kopheen fayidaa garaagaraaf nu gargaara. Innis deemsa garaagaraa ittiin deemuudhaaf yeroo hundumaa kopheen kan nama biraa hin hafnedha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa daabboo jedhama. Daabboon gosa nyaataa keessaa isa tokkodha. Daabboon kun kan irraa hojjatamu qamadii diimaarraa hojjatama. Jabina qaamaatiif illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha.